Abaana nga bano abaana engeri gyebafanhanhamu bayinza okuba baana ba kyalo nga bali oti babatyamiza mu lukungana nga aye olukungana luno byebali bakoba bigemya enhaku oba nga tibisanhusa bato, abandhi batyaime ku muti olwokuba nti balwiire mu kafo kano nga bali bakoba ebigambo abandhi basutaime einhuma gh'akafo kano kebalimu ghaidhwiregho eisubi lyelere.

Ekiyumba nga kinho ekiyumba kilundhibwamu sekoko, ekiyumba kinho bakikolesa fensi bakitaku eisubi ghangulu. Sekoko dhisobola okuba nga ndhibonha kuliya ekilafa mu maiso nga eye ekiyumba kinho ghe bakizimba kili mukafo akasilise nga kizibu omuntu otegera ghe dhiri

Enkembo, enkembo nga dhiviile yedivile dheidha ghanho ghabatele ebyokulya, enkembo dhinho kuliku enkulu nhe nto nga dhili gezaku okwetegereza ekyo kulya kinho ekitelebwa ku miiza. Enkembo dhinho bwooba olingilile ento mungalo etandhise okugema mubyokulya, kumbali okw' enkembo ghanho ghansi ghedhemeleire ghaligho olugudho kumbali kwalwo kuliku emiti nhe isubi.

Akalumu mwidwaliro aye nga kano akalumu baka sikaningila mu bantu oba nga batelaku abantu okisi genhi oba kuma ekilimu ekiligeza okubala etunhunsi edhomuntu oba enkuba eyo mutima eyo muntu. Akalumu kanho engeli bwelili nti idhwaliro amasuka ghonha nhe bikozesebwa gho ebisinga byabulu nhi kala ya ghaiti nga ebintu ebya basagho.

Amaato agebeeyi oba gyenandyese meeri nga dhirigezaaku otwala ebintu nga ebintu bino balibisaza nnhanda byeyongeleyo gyebilina okuba emeeri dhino dhiribita kunhanda nga dhirikuja mu cape town okutwala ebintu bino kumbali okwenhanda ghaliwo emeeri edhindhi n'amayumba agendhawolo, akasana kakubye kunhanda nga eri ku mesunkanha

Tooyi nga, aye toyi ya maadhi ya mulyango mulala. Tooyi enho bagizimbisa matafali ghaigulu bagiselekesa eibaati ilala nga elinha oluigi lwa mbagho tooyi enho eli mu kafo akasirikirile kumbali kw'enhumba. Tooyi enho kumbali kwayo kuliku eisubi nh'einuma eliyo eisubi nga aye bwoba ghetegeleiza, nga olingilile okuva enho ku saidi y'oluigi eliyo ekizimbe ekindhi ky'olengelayo.

Omwala ogutambuza amaadhi aye nga guno omwala gutambuza amaadhi munsozi, omwala guno gutambula bwegwegedha gedhamu okuba nga gusibola kuba nga gubisa ensozi, omwala guno gufanhanha bulungi. Omwala guno guli mumagati agensozi eningi nga aye bwoba ovire kunsozi tuli nakaikiriro akalimu amayumba n'emiti abantu ghebasobola okulima ku ebintu. Abantu bano balima ebintu ghansi gh'ensozi dhino lwakuba ghabagho eitaka eirungi erivamu emere, n'okuzimba bazimba ghansi gh'ensozi okuba nga enhumba tidhiserera mubisera eby'amaadhi oba...

Ekizimbe nga kilina amabaati mamyufu, ghansi nga bakisiize kala, kala ya kyenvu, nhi kala eyindhi eli oti ndheruyeru. Ekizimbe kino kyetoloilwa emiti nh'obugigya nga aye ghaligho olugudho olugya ku kizimbe kino. Kumbali kwakyo kuliku ela nh'emiti emighanvu nhi mu maiso ghako nga bataaku akakomela ku bugigya. Ekizimbe kino kifanhainhe eisomelo nga lya gavumenti oba nga lya mukyaalo.

Ekyalanhi nga kinho ekyalanhi kitunga sweta oba ebintu byona byona bya basobola kola nga abitola mu ghuzi, ekyalani kinho kitya mibwaku omukazi nga omukazi onho aligezaku okubisa ghuzi dino mu kyalani kinho asobola okuba nga aluka sweta oba ekintu kyonakyona kye bakozeza ghuzi kyebakola okuva mu ghuzi. Ghaligho ebidhondhi bisatu ebya kacungwa nga kibonheka kya ligya okukola kigyaba kya kala ya kacungwa. Ekyalani kinho kityaime ku meeza.

Abalimi nga'ye bano balimisa nte , abalimi abalimisa ente nga baligezaku okuba nga basitumu mukifo ekya limibwa nga bali kwendha okuba nga balimisa ente bwebasitula mwiitaka elili ghansi lile ghangulu lwakuba nga balinha suubi nti elili ghansi lilimu ekilisa kingi, so baba basitula elili ghansi nhe baliza ghangulu kiba kyamba ekilisa kile okusituka gye kili kyelaku ghangulu ebibala bya ba nga bisobola okuba nga bitaku bulungi. Enhimilo enho yetolelya emiti nh'eisubi nhe nhumba bwooba nga ghetegeleza bulungi kumbalye ere.

Abaana abato nga batyaime mu nnhimilo bali gezaaku okunhwa ku maadhi, lwa kubanga embeela ya kasanha. Abaana banho oghundhi atyaime agemye akadhomolo ka lita kumi, ali gezaaku okunhwa ku lwendho lwa amaadhi olwa kasanha akaghalaire. Oghundhi amaze okunhwa nga ayemeleile agho ali kulindha onho mwine amalilize, bakoleki? bagye. Ennhimilo enho gye bayemeleilemu basimbamu dhuuma nga kumbali waliwo ennhimilo eyindhi elimu ebisimbe ebikulu.

Endhuki nga dhimaze okuzimba ekiyumba kya dho oba nga dhikoze omuzinga. Endhuki dhino dhiba kilala nga ela dhiisa kilala bwe dhiba nga dhituuse eghaka. Kumbali kwe endhuki kuliku ebimuli ebidhamba okufunha omubisi oba eky'okulya nga ate ebimuli binho endhuki buli lwe dhi bigyaaku byona bisobola okuzaaza. Ekiyumba ekye endhuki kinho bakizimba mu kiyumba ekili eyo mu nsiko nga aye kili mu bimuli.

Amayumba abili nga elala lya kasisila oba nga baliselekesa isubi nga ghansi batagho emiti basibilamu engadha me bakubaku eitaka nga eyindhi yonha bazimba nga enho aye nga yo bagaselekesa ibaati. Amaka ganho gazilamu muntu lwakubanga endhigi ndhigale, kumbali okwamaka ganho tuli nhagho emiti nh'eisubi aye nga oluya ludhube jasiti lwakuba tilweye ghaligho ebidomolo byebasobola okubanga balembeka muku amaadhi nga amaadhi gagwile.

Omukazi oba maama on'omwana nga baidhye okubaku n'ebibala byebagula kumudhala kwebaidye buli kintu ekiri kumudhala bakitaku beyi gyokiguliraku, omudhala gunho gulina watameroni, emithungwa, emiyembe, amandhazi, obutungulu, n'enhanha nga emidhala gino gyandhaghulo.

Omusaadha oba ndha koba nti omutunzi. Omusaadha onho nga atambula nga atundha ebintu nga aye ebintu binho byatundha abita ku kagaali, ebintu abita ku kagaali yakasindhika yasobola okuba nga asobola otuuka y'abo abanhaba nga basikiliziibwa olw'ebintu bye bali bonha ku kagaali ogulaku. Ebintu mu byatundha mulimu enhanha, mwabaamu enhanhansi, mwabaamu kabbegi, mwabaamu emithungwa nhi mangadha. Kumbali okw'omusaadha ghanho ghaligho ekizimbe eky'amatafaali nh'obugigya nga aye omusaadha ali tambulila ku luguudho.

Omulimi, omulimi nga aligezaku okuba nga akebela eitaka lyali gya okusimbamu ebisimbe bye, omulimi onho atola eitaka yaligemamu yasoka yalyetegeleza abonhe oba likilizibwa okuba nga lisimbibwa mu nhasale, engeli eitaka gyebalitemye mu omulimi onho ayinza okuba nga alikutagho nhasale bbedhi nga aye asooka kukebela eitaka abonhe nga nhelyo eli sanhilwa.

Akanhonhi kebeta kanhyange, akanhonhi kebeta enyange, enhyange enho eli guluka mwiigulu okuba nga esobola okunhonhya ente gheli, enhyange dhinho dhitera okuba ghebali kwayila ente oba ente gheba dhisibye, enhange dhinho dhiba munsiko nga bwobona eri munsiko omuli eisubi nhe miti.

Abawala babiri nga bagiire ku bbowa okuba nga bafunaku ku lyodhi oba ku maadhi, omuwala oghundhi ali sundha bbowa asobole okuba nga asenhayo amaadhi nga oghundhi ali gezaaku okumugumikirizaku. Baidye nh'ebidhomolo ebiri mu kala edh'endhaghulo nga kala eya kyenvu n'endheru. Kumbali kwa bbowa ghaligho fensi ey'omusiri gwa dhuuma n'amatooke n'ebintu ebindhi ebilara, nga ate kumbali kuno okundhi nga ovire ku fensi ghaligho oluguudo olwizaayo abantu abaidye amaadhi, kumbali okw'oluguudo ghaligho eisubi.